Nuba yaga la a bame ba be la kuon pou ninpɛɛle ane ninsɔɔlo ka a ninpɛɛlaa kanga su kpare pelaa ka ba mene meng seɛ kuri bilii.

Neŋsaala la a su kparesɔglaa nungmaara kyɛ kaara tɔgle maale lɔɔre a o nimitooreŋ skuu draava be la be a kyɔg ba.

Nunsaaliba la bɛ a kye bibilii ane nengkpong ka a bibile kanga di ɔ nubiri goɔ a te ne ɔ touri kye a seɛ kuri gbewori ka a bibile kang meng zeng ɔ gbirɛ zu ka bibile.

Ninsaalisɔglo bata la ka a kang arẽ denden kye ka a bayi zen bun zene zu a kanga de la ɔ nu zaa ayi a teɛ ɔ nɔɔri ka a kang de ɔ nu kang pɔg ɔ ninge kye de gang tuo ɔ zung.

Pɔgba la a bama kanga su la kpare sɔglaa kye kaa nuuri e ngmaa ɔ de la pen sɔglaa a pɔg ɔ zu kye ka te wama be ba nimitoɔre ne ba poore yaga zaa kanga eeii wugo.

Bondirii la a ama payɛ ane gyɛlɛ ayi ane bɔɔdeɛ ane zeɛre kaa laŋtaa be bondi laa poɔ.

A dɔba ŋa ar a be la a kyanse zu kaa ba bayi a zeŋ a sola panɛl zu. Ka a dɔɔ kaŋa guuni a de o nu dɔgle o doŋkoni zu. Kyɛ su kparpelaa ane kparsɔɔlaa kyɛ hɔɔl a kpoo. Kyɛ de o nu ti o doŋkoni zu kyɛ seɛ tɔrasa sɔɔlaa. Ka a dɔbɔ bayi meŋ are ka kaŋ hɔɔl kpoo, bondoɔre ka kaŋa meŋ ba hɔɔl.

Neŋyaga la a bama ba mine eŋ la nɔwoore ba mine guune la a pɛgle sabul kaŋa seɛ la kurisɔglaa woge a eŋ bɛlɛnte sɔglaa o seɛŋ.

Neŋgyamaa la a bama ba mine eŋ la nɔwoore ba mine su la kparepelaa nuwogre ka ba mine su kparesɔglɔ nuwogre ka ba mine su nabikpare.

Bondi-lantaa la a ama. Gyɛnlee, ane vaare. Bɛŋɛ, ane mui ba naŋ doge laŋ taa. Gyɛlee, ane bɔɔdeɛ ba naŋ kyẽẽ. Ane taaleɛ.

Bibilii la a bama ba e la yaga ka ba di ba nuure a pare ba nyaa zu kyɛ suli ba zu ka a bibile kaŋa su la kparezeɛ ka a kyɛlɛɛ e sɔglaa.

Nempeɛle bibiiri la a bamɛ. Ba e la Bibillii bayopoi. Ba zeŋ la zie naŋ dɛge a e sɔglaa yaga zaa. Ka a rɔba sɔglaa vūū naŋ vuuli kyɛlɛɛ kyɛlɛɛ a biŋ a ba nimitɔɔreŋ. Ka bɔtɔpeɛle a meŋ a biŋ.

Nensaalsɔglɔ la a ba mɛ ba seɛ la wagyɛre ba seɛŋ ba mine wagyɛre e la peɛlle ka ba mine wagyɛre e zeere kyɛ ka ba taa ba eŋ kɔkɔlɛɛ ba kɔkɔreŋ yaga zaa.

Tonton zie la a zie na. Ka, doɔ zeŋe kyɛ te kuro a taa. Ka a nepiɛlaa kanga meŋ a are a kyuole kyɛ ka bonzɔlo a zala

Pɔge la a nyɛ,o taa la zukɔɔmɔ yaga lɛ,o vɔgle la kpawuo kyɛ de teŋsori a dɔgle o zu, o pegli la rubber laa o nuure poɔ ,kyɛ ka nɔɔtere kãã be a rubber laa poɔ.

Pɔge ane dɔɔ ane bibiire bata ka a bibile ne a dɔɔ kaŋa a munnɔ laare kyɛ kaa dɔɔ su kparenuure ka a pɔge zukɔɔlɔ zukɔɔmɔ e yaga zaa.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

Bibiiri ne pɔgsarre bilii la a tu taa yaga zaa a kyun fuolee a tuo buma ba zuree pou ba di la ba nuuri ayi ayi a te ne a buma ba nang tuo.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

Boŋe la a ŋa ka dɔɔ naŋ ba pɔɔrɔ a zeŋ o zu a su kparepelaa kyɛ hɔgle kpawoɔ naŋ e sɔglaa o taa o pɛgle la daa o nu gɔɔŋ o eŋ la miri a boŋ noɔreŋ.

Yɛree ŋmene puori zie la ka a noba waa gyamaa zaa a noba mine su la kparre peɛle kyɛ vɔgle kpawoore ka a noba mine de pɛmpeɛle a pɔge ba zu ka a noba mine su kparre zeere kyɛ ka loɛ a biŋ biŋ.

Neŋbeow la be a zie ŋa ka ba mine su kparepeɛle a hɔgle kpawopeɛɛle la ba mine su kparesɔglɔ ane mankurisɔglɔ ka ba mine su trɔza sɔglɔ ane kparesɔglɔ.

Pɔge la a zeŋ a taa solee eŋ o nudoroŋ poɔ, kyɛ seɛ wagyɛ a de pɛnne a leŋ o zu. A zeŋ kɔɔ bondimaal-daŋaa, ka saala be a bondimaal-daŋaa poɔŋ ka bondoola a dɔɔl o zu. Ka kɔŋ-ɔŋ rɔba ayi a biŋ a kɔɔ o. Bompelaa la kaŋa.

Nuba la a arẽ pata pou ka ba mene a zeng kye a bing gama ba tabol zu ka a nuba mene pɛgle la bibilii ka a doɔ kanga suɛ kpare pelaa.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

Neŋsalba la a bama kaŋa de la malfa eŋ o nu duruŋ poɔ kyɛ a hɔɔle kpo kaŋa hɔɔle la kpawoɔ.

Nempeɛle la a bama. Pɔge ane bibiiri bata. A Nempeɛle zu kɔgelɔ zukɔgemo eɛɛ yaga zaa ane nensaale sɔgelaa bonyeni. O deɛ a nensaale sɔgelaa deɛ sɔgese a toore o nu. Ba su kparre nu-wogiri.

Nempelaa biiri la a ba ma kaŋ ba kɔmpiita la pare a ba nimitɔɔreŋ ka pilaaya pare table zu kyɛ ka ba waayɛre meŋ a yɔ kyɔŋ kyɔŋ.

Wire la a ŋa ka noba banaare bayi be a wire zu ka bayi meŋ be a teŋɛŋ a kaŋa su la kparepilaa a be a teŋɛŋ a te a wire miri a taa ka a.

Noba yaga la a are, ka lɔɛ meŋ a bin bin ka a dɔɔ kaŋa su kpaar dɔre ka kyɔŋ a bebe ka a dɔɔ kaŋa su kpaar zeɛ naŋ leni sɔgelɔ, ka a dɔɔ kaŋa su kparooŋ a lɛ su kaŋa a dɔle

Neŋsaleba la a a dɔɔ ŋa dɔgɛɛ gyoŋgyoliŋgyo o su la kparepelaa ka pɔɔ kaŋa meŋ su kparepelaa a are kɔge ka a dɔɔ kaŋa meŋ su kparesɔglaa.

Noba la a be moɔ poɔ yaga zaa ba mine taa la boŋganne ba naŋ pili pili a leŋ eŋ ba nuuri poɔ ba mine meŋ taa la woore ba naŋ yɛre kyɛ ka ba kyɔŋ foolii yaga zaa a be a moɔ poɔ.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

lɔɔɛ la a ama. lɔpɛɛli la ane nesaal gyamaa ka ba mene su kpar sɔglɔ ka ba mene su kpar ziire ba e la gyamaa

Neŋsalba sɔglɔ la a am bama kaŋa pɛgle la kuri vuo kyɛ hɔɔle zupile kyɛ zu hɔɔle kpawoɔ o su la kparesɔglaa ka pɛlaa be o nyaaŋ.

Neŋgyamaa la a bama ba mine seɛ la piito bilii yoŋ ka ba mine hɔɔle hɔlɛɛ poɔ ka ba mine gaŋ pɛŋpɛre.

Neŋpeɛɛle la a bama a bibile kaŋa su la kparoŋ a de kparezeɛ a su dɔgle ka a bibile kaŋa meŋ a are o gbɛɛ daare zu.

Neŋsalba la a bama ba zeŋ zeŋɛɛ gbullo gbullo ka ba mine bonsuure e sɔglɔ ka ba mine bonsuure e peɛle ba zeŋ golle la a tabole.

Zenzie la a zie ŋa. A dakogoro mine e la peԑle, kyԑ ka a zukͻgeraa a dͻgele a dakogoo peԑlaa kaŋa zu zukͻͻpelaa ka kͻkͻlaa sͻgelaa a gaŋ a.

loori la ama a lozeɛ ŋa nimitɔɔre ŋmɛgelɛɛ yaga zaa ka a lopeɛlaa ŋa meŋ lombori meŋ ŋmɛgele yaga zaa kyɛ ka soŋkoŋso a are yaga kyɛ polisri loori meŋ a are kyɛ ka dɔɔ kaŋa a are seɛ kuri gbɛwogri ane kpare nuŋmaa.

Lɔɔ gyamaa la be a zie ŋa yaga lɛ. Ka nembeɛo meŋ a be a zie ŋa. A lɔɛ waaloŋ waa la dɔre. Ka a noba mine meŋ su kaaya dɔre.

Nuba pie la a nuna beme ka ba zaa vɔgli la kpogli ba zun a kpogli mene e la pelaa ba mene de la ba nu a vɔgli a kpogli zu.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

Nensaalba la a noba ŋa nempelaa dɔɔ ane nensɔgle dɔɔ ane bibilii a pɔge kaŋa zeŋ la de bie eŋ o gbɛɛŋ o leŋ la pɛnpelaa o zuŋ.

Neŋsalba la a bama ba hɔɔle la kpawoore ba su la bonpeɛle a wa sige kyɛ kaa taa kyõɔnɔkyõɔnɔ kūū daga la a biŋ.

Neŋpeɛlaa bibiire banuu la ka kaŋa de o lɔɔtire a tuŋ eŋ o nu poɔ kyɛ ka ba munɔ laare yaga zaa ba.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

Neŋsaala la a ŋa zeŋ a teɛ o nu tɔgle maale neŋsaala la meŋ are ka o waaloŋ e peɛlaa.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

Neŋsaliba la a bama kaŋa a suee kparepelaa a are ka kaŋa are o nimitooreŋ a meŋ su kparepelaa ka ba are a titaa ka kaŋ su kparesɔglaa ane kurisɔglaa kaa kparoŋ taa kparoŋ nu taa pelaa.

Nempeɛle la a bamɛ, naŋ are are, ka kaŋa taa nu baage a eŋ o nu, a taa pɔlɔtene sɔglaa a eŋ o nu kaŋa poɔ, ka a bie kaŋa su la kparepelaa, ka a kaŋa meŋ la su kparepelaa a de a kɔkɔre bon-yɛraa a yɛre.

Neŋsaliba la a bama kaŋa arɛɛŋ su kparezeɛ nuwogre a seɛ gyeese sɔglaa a eŋ nɔɔte zeere kyɛ ka a koŋkobo taa peɛle ka bibilii zeŋ yaga a kaara.

Tontonzie la a zie ŋa ka a noba mine de nuwoore a toore ba nuuri kyɛ de a kuro soɔ a ŋmaara ne a kuro a noba mine de la bon.

Pɔɡe la a zeŋ a su bompeɛle a de pɛmpelaa a leŋ o zu kyɛ ka nyuure meŋ ire ɡɛrɛ a dɔɔ ne a pɔɡe naŋ zeŋ a pɔɡe kaŋ su la kparpelaa ka a dɔɔ kaŋ meŋ su a kparpelaa kyɛ nyɔɡe a nuuri a ɡuriɡuri kyɛ ka a pɔɡe meŋ su kparnuŋmaara ka a nyuure a ɡɛrɛ a ba zie sɛŋ.

Lɔɛ la a ama a lɔɔre kaŋa taa la waaloŋ dɔre ka zeere a pulle ka a lɔɔre kaŋa meŋ taa waaloŋ pelaa ka zeere a pulle ka sɛgoo zeere meŋ are poɔ a peɛlaa poɔ.

Tonton zie la a zie ŋa ka dɔɔ ane pɔɔ a are a peɛle taa a dɔɔ su la kparoŋ a la de kpare nuwogre a su dɔgle a pɔge zukɔɔlɔ eɛɛ yaga zaa.

Nempelaa bie la a ŋa. O gaŋe la a vͻͻle poͻ. O toŋ, o seԑ la kurigbԑ wogiri kyԑ su kpare nuŋmaa a de kaŋa a la su poͻ. Kyԑ a ŋmorͻ laare kyԑ kaara a tereene bontͻgele maala.

Ninsaalipeɛlaa nuuri la a amɛ ɔ pɛgli la ngmalee a ɔ nuuri zaa ayi pou kye ka kunsɔglaa be a ngmalee pou.

Neŋsaalepeɛle la a bama kaŋa su la kparepelaa ka kyɛ seɛ trɔza woge kyɛ a munɔ laare ka kaŋa meŋ a de o nu a pɔgevo nu o niŋesugɔ.

Neŋsalba la a bama ba zeŋ guoraa ka tire a biŋ a teŋɛ kyɛ ka bibile su bonpeɛle kyɛ munnɔ laare yaga zaa ka pɔgɔ de bonsɔglaa a pɔge o zu kyɛ su kparesɔglaa.

Neŋsalpeɛle la a bama kaŋa pɔge la a zeŋ a wuo o gbɛɛ a dɔgle taa o su la kparepelaa ko sige pɔge o gbɛɛ o de la pɛne a pɔg o zu.

Ninsaalipɛɛle la a bame ba en la a nɔwoɔri kye ka a doɔ kanga de nusɔgsi a en kye ka a doɔ kanga meng yerɛɛ wiɛ araa ɔ lɔmboring.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

Pɔɔbɔ nensaalesɔlebɔ pɔɔbɔ la a bama a pɔɔ ŋa kaŋ su la kparzeɛ kyɛ ka a kparoo nuuri e ŋmaara kyɛ ka o de o nuuri tuɡi bɛŋ poɔŋ kyɛ ka a bɛŋ mine be o nuuri poɔ.

Nesaal piɛle le a bama. Ba zeŋ la kar a be ne muo a muo poʊ. Ka woɔre ayi la a aman Ka kanga be a kar niŋesɔgɔ. Ka kanga be a kar pooreŋ. Kyɛ ka a woɔre e sɔgla kyɛ e bɛra zaa.